De kweshon wey dem give me na sey make I tok about de ideal climatic condition and geographic feature for optimum plantain production. Dem say make I also include factors wey dey affect dis plantain production, like, temperature, rainfall and soil quality. Now, I go start with de climatic condition for plantain. Plantain go go grow well for hot and humid weather. Now, humid weather na weather wey get water but, e no too get water plenty laidat. De best temperature for dis plantain production wey we dey tok about na a temperature within twenty to thirty degree Celsius. Now, if de temperature cold pass laidis, if e dey less than fourteen degree Celsius, de plantain go die and e no go grow well. If you wan get beta plantain beta harvest for our plantain production, our temperature range suppose dey within twenty-six to thirty degree Celsius. Now, if we dey tok about factors like rainfall nau, rainfall range suppose dey within one thousand millimeters during de year. Dat is, de de amount of rain wey suppose fall for de area wey we dey plant dis our plantain suppose get an average amount of one thousand millimeters of rainfall. Now, dis rainfall wey dey fall, dis one thousand, e no suppose just fall for maybe some months. De tin suppose dey evenly distributed. Dat is, make plenty months get dis amount of rainfall. Maybe we fit get one month wey get two hundred millimeters, another month go get two hundred, another one fit get three hundred. Make de tin dey evenly distributed within de year. Dat is, make de rain fall, make e no just fall for some months, and den, e no fall for other months. So, de tin suppose get like we say e get um each month wey rain suppose. Now, another important factor wey we suppose consider na de quality of de soil. De quality of de soil for dis plantain production suppose be black loamy soil wey dey very open, wey dey loose so dat organic matter, organic and e suppose get very good organic matter. Now, de pH of this soil suppose dey within four point zero to seven point point five.PH De soil no suppose get too much acidity because e go affect de um production of dis our of dis our plantain. Now, de geographical region where dis plantain dey very very good na tropical climate. An example of dis place na, we get like de south western parts of Nigeria.

I wan talk on de most effective erosion control method, wey go protect soil structure and tuber crops during dry season for tropical nation Specifically we go focus on Nigeria, to protect soil structure and tuber crops during dry season especially for erosion Now wen we dey talk about erosion, erosion na di top wash away of soil and dis particular washing away of soil e dey hapun because of rain fall if water if rain fall well well and water dey wash di top soil away Now, one way to control dis erosion so dat e no go affect di soil structure na to use wetin we dey call Monchin Now Monchin na a process wia be sey we go carry leafs use am cover di soil so dat wen rain dey fall, di rain dey touch di water um di water wey dey come from dat rain now dey touch di leaf directly no be sey e dey touch di soil And den wen dis rain plenty instead make e dey wash di soil dis leafs wey we put on top di soil go protect di soil make water no Cari Dem make water no wash Dem go Na one way wey we fit um protect our soil structure now of dis erosion, anoda way wey we use na um anoda metod wey we fit use na metod wey we dey call contour farming now Contour farming mean say we go plant di plant we go plant dis our tuber crop now we go plant Dem in contours line datis Dem no go dey straight line, Dem no go dey straight line so dat wen water dey pass e no go, we go plant Dem wey be like we go plant may be zigzag zigzag um zigzag form now So dat wen one plant dey here anoda one go dey maybe by right hand side because di left hand side, so dat wen dis rain dey fall, wen dis wata dey pass e no go just dey pass straight say we don plant dis, we don plant dis crop straight like dis Dem go dey pass One plant dey here anoda one dey right anoda one dey by the left, anoda way wey we fit do wey we fit ensure sey we fit control dis erosion again, di third method na wey I wan tell us na using biological method And one of di biological metod wey we fit use na we go plant, we fit plant grasses around dis our tuber crop so dat wen we plant dis grasses, di grasses na go help us reduce di Of di wata wey dey come wen dis rain dey fall So I don talk of di fest metod which is di Monchin by using leafs, I don talk of um contour farming and finally I dey tell us maku use biological metod by planting grasses so dat Dem go help us prevent di follow of dis water

I want talk about cover crops where we fit plant between tuber crops to help protect and improve de soil in southern Nigeria. Now, when we dey talk about southern Nigeria, we dey talk about part like Yoruba people part and some of de Igbo pipu part na dis, na dis category um of of pipu na dem dey de southern part of Nigeria. And one major thing about dis part na sey dem dey get good amount of rainfall compared to oda, um oda areas, oda region of Nigeria. Now, when we dey talk about tuber crops, we dey talk about crops like yam, potatoes, coco yam, and odas. Dis are examples of tuber crops. Now, we want check which type of cover crops we fit plant in between dis crops, so dat e go fit beta improve de soil where we dey plant dis tuber crops. And one of de cover crops wey I want talk about, wey we fit plant in between dis tuber crops, na groundnut. Groundnut na leguminous crops, where dem dey plant wey we fit plant between dis our tuber crops, example like yam. Where de dey go help de soil wen we plant groundnut, groundnut dey add wetin we dey call nitrogen, e dey help de soil take out nitrogen fixation, e dey help nitrogen fixation for soil, which go dey beneficial for dis our tuber crops where we dey plant. Because wen dis thing dey happen, dey help microbial activities more for de soil, thereby e dey make de soil a bit more fertile compared to before. So, dis go dey beneficial to de tuber crops wey we dey plant. Anoda crop, anoda cover crop wey I want talk about na cowpea. Cowpea, anoda name for cowpea na bean de common name wey we know cowpea na bean, but na few people know sey de scientific name for cowpea na de scientific name for beans na cowpea. So, Cowpea na leguminous crops, dese are crops wey be sey if you plant dem, der leaves no dey too tall like like der maize and and sorghum like dat. Der leaves dey very very small for ground. So, dis thing dey help, it also e dey also help nitrogen fixation for dis soil, which go better de yield of dis tuber crops where we dey plant. And anoda thing, na sey as dis dis two leguminous crops wey I don call, which I also call cover crops, dem dey very very important in preventing soil erosion, which is beneficial even to de soil we are planting dis tuber crops."

I wan talk about how farmers fit take ey manage soil pH an nutrient balance wey go fit help maintain soil health an then maximize crop production for southern part of Nigeria. Nau we dey talk about southern part of Nigeria, we dey talk about all dis our Yoruba pipu side, an our Igbo pipu side. So, we wan see how we fit take manage di pH of di soil an then di nutrient balance so dat e go our soil to fit produce e go fit produce crop di way e suppose do am. So, wen we dey talk about soil pH we dey wetin we mean by soil pH na sey we dey talk about di degree of acidicity or alkalinity in our soil. Nau, dis pH, e dey normally dey within zero to fourteen. Nau, if di p if our pH dey within zero to six point um to six point nine like dat or to seven, e mean sey our soil dey very-very acidic, an e no dey good for our crop. Nau if we con get pH wey dey within seven to fourteen, e mean sey our soil dey e dey alkaline like e e get more alkalinity for inside, an which again no too dey good for our soil. So, e dey expected sey for our our piece of land wey we dey plant of soil, di pH suppose dey within five point zero to like seven point five like dat. Dis go help beta soil growth. E e suppose dey within five point zero to six six point nine. E go beta e go beta help our crop produce well. So nau, if we wan talk about ways to manage dis our soil pH, one of di important way to manage dis our soil pH na sey na sey we fit start dey plant crops, make we plant more of leguminous crops. Di reason why we dey plant leguminous crop na sey de dey help us in reducing our soil pH. E no dey de dey help us make our soil no too dey acidic. Nau, if we get plot, if our plot of land, if di soil for our plot of land dey more acidic, wetin we go do na sey we fit add lime to dat piece of land to dat piece of land. Lime go help us reduce di level of acidicity wey our piece of land don already get. So, if our piece of land dey acidic, we fit add lime to make an dey normal to make an get normal pH wey our piece of land suppose get. Nau, aside planting leguminous crop, wetin we fit do again na sey we fit apply organic fertilizer. Dis organic fertilizer e dey very-very important in helping us maintain our soil pH an also maintaining di nutrient balance of our soil which is very important. Dis nutrient balance an soil pH e dey very important becos e go determine how productive our crop go dey or our soil our crop go be or our soil go be if e dey help us determine di productivity of our soil. Na why we dey talk about dis particular tin becos crop dey dependant on dis two tins di pH of our soil, an then di nutrient balance of our soil. So, it's either we plant make we do more of leguminous crop so dat e go help us retain our soil nutrient balance or make we add fertilizer. An like I say, if our soil don get acidicity, make we add lime so dat e go help us balance.